Nyɔnu woame atɔ̃wova etsi ku ge, ke etsi sia me menyo o. Eƒo ɖi alegbegbe. Atiwo kple ebawo katã le afima

Nugɔmesese enye sia hedzɔ le du aɖe me. Edua me tɔwo kple kpovitɔwo katã wodo le emɔ aɖe dzi hele enu me hem vevie.

Nyɔnuvi kple ŋutsu aɖe nye si le zikpui dzi hele kɔmpita dzi le aɖa nu ɖom. Wodo awu blu eye wodo toɖoɖo ƒe mɔ ɖe woƒe tawo dzi.

Nyɔnu eve kple ŋutsu evewo le wɔ ɖum vevie, wobla avɔ ɖe alime kple akɔta, eŋuƒolawo hã le wole megbe le woƒe dɔ wɔm nyui ɖe.

Srɔ̃ɖeɖe nye nu nyakpɔɔɔ ŋutɔ, Edzɔ dzi na ame sia ame. Esrɔ̃ɖelawo aɖewoe nye ke eyeee nyɔnua ƒe xɔlɔ̃wo kple ŋutsua ƒe xɔlɔ̃wo katã woƒo ƒu hele dzidzɔ dom ɖe wo nɔvi ƒe srɔ̃ɖeɖe ta.

Exɔtula aɖewoe nye esia hetɔ ɖe xɔ ƒe ŋgɔgbe do awu blu hele gbɔgbɔm ɖe eme vie afi woaga dze xɔtutua gɔme wofɔ nake vi aɖewo ha kɔɖe afima

Kuteƒe hã aɖe nyee sia. Ɖevi enewo ƒe kuteƒe. amewo ƒoƒu be yewoa ɖi ɖeviawo eye detugbivi ɖeka hã tɔ ɖe aɖakawo gbɔ.

Edumetɔwo katãa ƒoƒu le ŋutsu aɖe kpɔm le esi wòle ʋe ɖum, eŋuƒolawo tse wole eŋu ƒom nɛ vevie be wòaɖe atsiã na wo eye wòle edɔa dzi nyuie.

Habɔbɔ aɖee nye esia. Nyɔnu si ke le awu dzẽee, yibɔɔ kple ʋii mea, etɔ ɖe anyii hele nu ƒoo na habɔbɔmetɔwo. Wo katã wo ɖo to tiiiŋ le enyaa sem.

Etsi xaɖe dume eye woxa ɖe amewo ƒe xɔme kple emɔwo dzi katã eyata amewo le tsime zɔm keke kple etɔwo katã wole tsime zɔm

Takpɔla aɖewo va solar panel la kpɔ ƒe ɖa. Wova be yewoa kpɔ alesi ke ewoa na dɔ. Wo dome nye nyɔnu ɖeka he tɔ ɖe fimi. Wo katã wò ɖɔ kuku ɖe ta dzi.

Tsiƒula woame atɔ̃ le ɖimeke vevieɖe be yewoa kpɔ amesi aɖudzi, esi wo katã wodzo ɖe etsiame be yewoa ƒu etsia. Amewo kɔɖe wogbɔ le asikpoli ƒom nawo.

Keteke ŋuɖoƒe aɖee nye esia, ŋutsu aɖe lé eƒe akpete ɖe megbe, wo katã wo tɔ ɖe afi ma, sukuviwo hã edɔwɔlawo, wo katã wotɔ ɖe afi ma le keteke dzɔm be yewoaɖo.

Ŋutsu kple nyɔnu siawo lé tsikunu vovovowo ɖe asi. Woyi tsikuƒe, tɔgbi aɖe hã tɔ ɖe tsia nu le etsikunua etsi kum ɖe tsikunuawo me.

Ŋutsu kple nyɔnu nya kpɔ aɖewoe nye sia hele srɔ̃ɖem. Wòle asi eye ɔƒɔfo la le nya gblɔm nawò. Ƒometɔ aɖewo wonɔ anyi hele wokpɔm duuu le dzidzɔ dom ɖe wò ŋu.

Amewo dro woƒe agbawo heɖo ta ɖe edukɔ bubu aɖe me. Wodzo le woƒe nɔƒewo ɖe enudzɔdzɔwo si ke le edzi yim le woƒe aƒewo me.

Yevo ŋutsugã lotoloto aɖe nɔ te dzi eye wòlé atizɔti hã ɖaa si. Elé bokiti tsɛ ɖe asi eye atiwo kple kpewo le woƒe megbeɛ.

Dɔnɔdzikpɔlawo do awu abe ɣemaɣi ke bola nɔ anyi va yi la wole dɔnɔ la dzikpɔm hele dɔwɔm ɖe enu vevie

Sukuvi nyɔnuvi etɔ le nusrɔƒe le nuxlem vevie wo katã woɖoto le woƒe agbalẽ dzi kpɔm vevie

eʋu hɛ gã ɖe le mɔdzi zɔm éle adzudzɔ tum sesiē emɔ hã womɛ wɔavɔ o ekpe kple gakpowo hã le mɔ xa

Yevu nyɔnu kple ŋutsuwo ɖo aba ɖe aƒuto hemlɔ anyi be yewoa gbɔ ɖe eme vie. Eɖewo hã le etsi ƒum vevie, eɖewo hã le kɔ ɖim le adzɔge ɖa.

Xɔnametɔwo aɖewo nye esia he ɖe le ƒome, amewo si ke le etɔ dzi hele wo hem va ŋgɔgbe viɖe viɖe, asrafotɔwo aɖewo hã le afi ma.

Sini kpɔƒe aɖe ny esi, amewo katã wonɔ anyi le sinia kpɔm dũu. Ŋutsuvi kple nyɔnuvi aɖee hã nye eke le megbe le nua kpɔm dũu.

Dziƒoxɔwo le teƒe sia eye ɖetugbiwo kple ɖekakpiwo le ʋe ɖum seise. Yevu ŋutsu aɖe tse tɔ ɖe afi ma le foto ɖem wo vevie eye ame susɔewo katã tɔ ɖi le wo kpɔm

Sewɔtakpekpe xɔme eke le Ghana. Siniɖelawo katã le sini ɖe le fie eye ŋutsu aɖe tɔ ɖe exɔ me me exɔ ƒe dodo hedo aweu ʋi.

Sukuviwo kple dɔnɔdzikpɔla eve hãe nye sia. Dɔnɔdzikpɔlawo le abui do na ɖeviawoe hena be woanɔ lãmesẽ me. Ɖevi susue hã tɔ ɖe afi ma le wokpɔm ɖo ɖam dũuu.

Alẽkplɔlawo aɖe woƒoƒu le asem ka. Alẽwo le adzɔge ɖaa eye eto aɖe hã wo le adzɔge ma ke. Ame aɖewo hã woƒoƒu ɖe woƒe megbe hele asem ka.

Nyɔu si ke le nyɔnuaviawo ƒe titina heɖe srɔ̃ eye eya kple exɔawo le foto ɖem. Eɖewo bɔbɔnɔ anyi eye eɖewo hã tsitre ɖe megbea.

Ameyibɔ nyɔnu aɖee nye esia hele fufu tom veviee ɖe, gagbawo hã le anyigba, koklowo katã hã tsɛ le aƒee me, amewo tɔ ɖe egbɔ eye ebexɔ hã tsɛ le eƒe megbe.

Tɔgbui tsitsi aɖe enye sia hedze dɔ vevie hena be dɔnɔdzikpɔla abe ene sɔŋ wobɔ ɖe eŋu le gbɔ kpɔm. wo le tsi hã dom nɛ.

Eɣe ɖulawo nye esia. Tɔgbuiwo, mawo, ɖetugbuiwo kple ɖekakpuiwo katã wòle eme. Ɖewo tɔ ɖe exɔ tame fãa eye eɖewo le anyigba he le asi ná wo nɔnɔewo.

Tɔdziŋu enye sia helɔ amewo vovovovovovo ɖe eme, eɖewo le etɔdziŋua ƒe dzi tututu eye eɖewo hã wole edzi me vie.

Yevu ŋutsua sia le mɔdzram ɖo mɔa gble eye wole mɔa dzramɖo eɖɔ kuku ɖe ta eye bubu ha tɔɖe emegbe le kpekpeŋ ɖenu be yewo awɔ dɔ sia

Dunyahehe habɔbɔ si ke nye NDC le Ghana enye sia. Woƒoƒu eye woƒe nunɔla John Dramani Mahama le nu ƒom na wo kple ame siwo ke va teƒe sia.

Ɣeɖulawo le dume kple ɖekakpuiwoe nye esia wo ƒoƒu hesrɔ eɣe eye wole foto ɖem hekle aɖu vevie

Ame gbogbo wole dodo tso ayameŋua me. Ɖevi suea hã le dzidzɔ kpɔm be yiva ɖo aƒe eye nyɔnu aɖe hã tsɛle asi ŋuŋum ɖo ɖa siniɖelawo.

Mɔ aɖee nye esia si ke le exɔwo ƒe dome. Amewo katã ƒo ƒu. Eɖewo le nuɖuɖu dzram. Eye eɖewo hã le nuwo ƒlem. Amewo hã le woƒe mɔdzi zɔ kpoo.

Dunyamehehame habɔbɔ si ke le Ghana do go le aboƒoƒe gã aɖe eye wo le dukɔa fia be yewo lɔ̃ yewo ƒe habɔbɔ la.

Ɖetugbuiviwo kple ɖekakpuiviwo wole radio dzi le nuƒom na amewo. Nyɔnuvi eve wole titina eye ŋutsuviwo, ŋutsuvia ɖeka le, ŋutsuviwo le woƒe aha gbɔ.

Aƒuto nyakpɔ aɖe nye sia. Eto ade le eƒe adzɔge ɖaa. Ati atikpazikpuiwo hã le ŋgɔgbe nɛ eye enetiwo hã la afi ma.

Afɔku aɖe nye esia dzɔ le mɔ dzi, eŋua ƒe ŋkume kaka ƒioƒioƒio. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe ŋuɔ xa le nu ƒom le kaƒomɔ dzi eye susɔeawo hã tɔ ɖi le ŋua kpɔm.

Ɖekakpuiviwo enye esia hele kɔ dm kple wo nɔnɔewo. Tukuitɔ hã tso adzɔge gbɔna ɖaa eye susɔewo katã tɔ ɖe megbe henɔ wo nɔviwo kpɔ ɖo ɖa.

Yevu ŋutsu aɖe nye sia hekɔ etsi ɖe kɔpu me kɔna ɖobɔt e. Ɖobɔte la nuku, asi, ŋɔti kple afɔwo le esi.

Nyɔnuvi kple ŋusuvi, woƒoƒu le dzɔdzɔ me nufia teƒe hele dzɔdzɔ me ŋutinyawo srɔ̃hele nu vovovowo wɔm. Wo, wo ƒoƒu ɖe kpɔ lɔbɔ aɖe xa.

Ɖekakpui aɖewo le kawtɛs ƒo le ekplɔ dzi, ŋutsuvi aɖe yike doa wu yibɔ henɔ zikpuia me, susɔeawo katã wotɔ ɖe anyi le wo kpɔm.

Habɔbɔ aɖe le takpekpe wɔm eye wonɔ anyi le hã vovovowo me. Nyɔnu aɖe tɔ ɖe woƒe ŋgɔ gbe hele nu ƒom na wò katã eye woɖo to dĩĩ le ekpɔm.

Kɔdzi xɔme nye esia. Dɔnɔdzikpɔla la le dɔnɔ aɖe dzi kpɔm vevie. Amatsiwo kple agbalẽwo kaka ɖe kplɔ dzi. Dɔnɔ na hã le woƒe megbe.

Anyigbakula eve, ɖe azɔli yiɛ ɖe edo aɖe me. Woɖiɔɔ kukuwo ɖe ta dzi. Eye woblaa kaɖiwo hã ɖe ta dzi elabena edoɔ me tsyɔ̃.

Dɔnɔdzikpɔla le abui do na nyɔnu si ke nɔ anyi ɖe ŋgɔgbe sia, amewo hã le teƒea, ke ewɔa abe nyɔnua dzi wòɖo ta wole abui do nɛ.

Akro enye siawo ke le atsiaƒu to.amewo hã wole enu nyam le ai ma, eɖewo le akɔ ɖim, tɔkpowo kple etɔwo katã wole afi sia.

Indiatɔwo aɖee nye esia, hele kɔnu waa, wode kɔnu wɔ eye amewo bɔbɔnɔ anyigba le wo kpɔm, nyɔnu aɖe nɔ anyi hã eye wole flagawo kple agbalẽviwo ɖe asi.

Esrɔ̃tɔ aɖewoe nye esia henɔ woƒe abadzi le woƒe xɔ gã me hele woƒe nukpɔmɔ dzi kpɔm le korona ƒe nyawo kple eƒe numetsonuwo katã kpɔm.

Sikakuƒe enye teƒe sia, ŋutsuviwo le dɔ wɔm sesee aɖe le sika klɔm eye etsiwo katã ƒoɖi vevie, wole gagbawo ɖe asi hele sika klɔm.

Aŋa aɖe dzɔ eye wole dzo bim enuwo le duɔ me. Amewo si, amewo le sisim na woƒe agbe eye ame aɖewo hã tɔ afi ma le nu si ke le dziyim hã kpɔm.

Ameyibɔ nyɔnu aɖewo le etrevi ɖe asi, eye wo do sikɛti yibɔwo he bla taku kple avɔwo, ŋutsu aɖe ha tɔ ɖe wo ƒe megbe le wo kpɔm.

Ɖawɔƒe aɖe enye esia eye foto vovovowo le xɔa me. Ahuhɔ̃e eve hã le xɔa me. Eye nyɔnu eve hã nɔ anyi le nu kpɔm dũu.

Eʋu gã aɖe lɔ ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo ɖo ɖe eʋua me eye kpovitɔwo le kpekpem ɖe wòŋu be nɔ Do le eʋua me.

Dɔbɔdzikpɔlawo le kɔdzi le ɖevi aɖe dzi kpɔm eye nyenu ɖeka tsɔ ɖevie, eve hã tɔ ɖe megbe le nyɔnua kpɔm, amatsi kple kɔdzinuwo le fi mie.

Afɔku aɖe dzɔ le emɔto le eŋugʋwo kple eŋuviwo dome, ya amewo katã bɔ ɖe woŋu le wokpɔm, amewo tse ƒoƒu le nyawo gblɔm tso afɔkua ŋu.

Nyɔnu si he ɖiɔ gaŋkui he lé agbalē ɖe asi, he tɔ ɖe anyia, le nu ƒom na amesɔewo pete le xɔme, nyɔnu susɔewo le kpɔ dū, eɖowo lé agbalē ɖe asi le nu ŋlɔm vevie.

Be xɔ gã aɖe enye esia le nyɔnu si ke tɔ ɖe amehawo ƒe ŋkume ƒe megbe. Amewo katã woɖoto tii le nya si ke nyɔnua le gbɔgblɔm sem vevie ɖe.

Mɔzɔzɔ nye nu nyuie aɖe sike na be ame gbɔ ɖe eme kple tɔewɔ. Amewo nye esia sike lɔ woƒe agbawo ɖe akpete me hele emɔ zɔm.

Wobla atikpakpa kple taya ɖe esɔvii aɖe dzi eye ŋutsu lémbee aɖe nɔ atila dzi helé ati ɖe asiii lee esɔɔlaa mɔ fiam.

Ameyibɔviwo kple yevu aɖe le nusrɔ̃ƒe eye wole foto ɖem. Ɖeviawo katã wole dzidzɔ kpɔm, ɖewo lé agbalẽ ɖe asi eye eɖewo hã le nu ƒom naa.

Nyɔnuviwo ƒe aboƒoƒohae nye esia. Woƒe nunɔlawo tɔ ɖe wogbɔ. Eyeee ame tsitsi aɖewo hã tɔ ɖe woƒe megbe be yewoaɖe foto.

Dɔnɔdzikpɔla eve enye nyɔnu tsitsiwo le dɔnɔxɔme le woƒe nyawo me ka kpɔ be yewoakpɔ wo dzi nyui.

Eʋu blɔ aɖe le eʋu dzɔƒe. Amewo dro agba ɖe ta. Amewo le woƒe agbawo ɖe asi. Nyɔnu aɖe hã le ɖevi sue ɖe asi eye ŋutsu aɖe hã le eʋua tame.

Amewo ƒe gbe sia gbe gbenɔnɔwo ke le edzi yim, ame aɖewo lé woƒe akpetewo ɖe asi ɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo le mɔme tso eye ɖewo hã le nu kpɔm ɖo ɖa. Exɔ tutu nyakpɔwo hã le teƒe sia.

Dumesedzigbãlawo aɖewo nye kɛ wode mɔ. Eɖe le nu kplɔm eye kpovitɔ hã le tsa ɖim le teƒe sia le woƒe nuwɔnawo katã kpɔm ɖekaɖeka.

Nyɔnuvi etɔ̃ wobla nyuieɖe, le wɔ ɖuuum sesẽ ɖe. Exɔwo le woƒe megbe. Nyɔnugã lotɔ ɖe hã enye ma nɔ anyi ɖe emɔ xaa.

Ŋutsu kple nyɔnu siawo le amedzrowoxɔƒe aɖe. Wo le woƒe agbawo ɖe asi hele fe xem na ŋutsu si ke le amedzroxɔƒe la nu la.

Dɔnyalaow ƒoƒu eye wowɔ emɔ aɖe eye wodo dzidzɔ na wo katã ale gbegbe be na, woɖe foto kple emɔ la. Ŋutsu gbogbowo kple nyɔnu eve pe aɖe koe.

Ɖevi sɔe aɖewo le akɔ ɖim le kɔƒe aɖe me eye nyɔnua hã aɖe hã lé evi sɔe ɖe asi heva to wo gbɔ yie ɖaa.

Dumekpɔlawoe kple amegãwoe nye esia le yameʋume eye yevu aɖewo ha tsakawo kpovitɔ aɖewo ha le wodome

Dɔmenyala aɖewo nye sia, hele agbasasa dzi le etɔ aɖe nu. Wòle edɔ dzi kpɔ be ye woa kpɔ asi wole dɔa wɔm me ɖa.